Matetika ny trano vita amin'ny tafo tanimanga na hazo, dia manamarika ny maha izy azy ny toerana iray ary anisan'ny ahafantarana an'i Madagasikara.

Izay toerana rehetra aleha ankehitriny dia misy tsena avokoa, tsapa tokoa araka izany fa tsy afaka misaraka amin'ny Malagasy ny tontolon'ny varotra, maro karazany izy ireny ary maro isafidianana tokoa ny vokatra ao amin'izy ireny.

Biby hafakely ary maro karazana tokoa ny foniala raha ny eto Madagasikara : ao ny mety ho kelikely, ao ny mety ho salatsalany ary ao ny mety ho lehibe. Maro ny tombotsoa azo avy aminy toy ny fanaovana lambalandy mety ho hanaovana sakafo ihany koa.

Karazana zavatra mipetraka eo amin'ny latabatry ny mpanambady izay natao hametrahana vola na tsodrano ary matetika dia hita foana rehefa misy lanonana fampakaram-bady.